Taratasy miloko mavokely maro mivalombalona no hita, hita fa dia mivalona milamina tokoa izy ireo ary misy lovia etsy aoriana ary misy sotro ao anatiny, misy baoritra iray kosa hita etsy afara miloko mena.

Sarom-baravarankely iray miloko mainty ary hita ao anatin'izany, zatovovavy iray manao aro tava ary manao pataloha miloko manga, ny zatovolahy kosa miamboho.

Toerana fangalana solika iray ahitana bajajy miloko fotsy ary ahitana dokam-barotra eo amin'izany, ahitana ireo famatsiana solika maro karazany koa.

Trano iray miloko fotsy ary misy vy ny varavarana, ny lokon'ny varavarana kosa dia fotsy, ny varavaran-kely misy aro fanina.

Trano biriky iray izay hita fa mbola ao anatin'ny fanamboarana tanteraka ary mbola hita koa fa tsy milalotra ny trano ary ny varavarana sy ny varavarankely dia mbola tsy misy mipetaka. Hita koa fa feno hazohazo miraikitra manodidina ny trano.

Fitaovam-pianarana maro no hita ary hita eo amin'izy ireo ny vidin'ny tsirairay. Maro dia maro tokoa ny lokon'izy ireo : misy ny mavokely, ny mavo, ny maitso, ny manga...

Raha vao mijery ny maso dia hita fa trano fahiny zato trano zato ary misy sarety iray kosa mipetraka manoloana. Ny lokon'ny trano moa dia miloko tanimena ary ny tafo dia tafo bozaka

Pejy voalohany amin'ny gazety iray antsoina hoe : "Tia Tanindrazana" ; ary hita eo amin'izany avokoa ireo vaovao misongadina rehetra nandritry ny herinandro sy ireo pejy izay ahitana ny vaovao tsirairay avy.

Voankazo maromaro mifangaro anaty lovia miloko fotsy iray. Hita fa misy "papaye" ary garana , misy paoma ary pasteky ao anatiny.

Trano lehibe iray, izay ahitana varavarankely sy varavarana, ka ny varavarana dia varavaram-pitaratra, ny varavarankely ihany koa. Misy ny arofanina izay hita eo amin'izany.

Toerana iray eny amoron-tsiraka, mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa satria tazana eo avokoa ny zava-maniry manodidina, ny ranomasina izay manga ary ny lanitra manga manjopika ary misy trano vitsivitsy manodidina.

Sakafo misy karazany maro, tsara mafilotra dia mafilotra tokoa ary hita fa betsaka dia betsaka izany. Misy koa ny ranom-boankazo etsy amin'ny sisiny etsy ary ny lasary izay hanamaivana ny sakafo.

Fiangonana iray miavaka sy misongadina satria hita fa dia hafa kely ny azy ny paozin'ny fiangonana. Ny varavarankely dia mitovy avokoa ary ny tilikambo dia hafa raha oharina amin'ny rehetra.

Ramatoa mitazona poketra miloko mena, manao pataloha manga ary ambonin'akanjo fotsy. Hita fa manao famantaran'ora koa izy eny amin'ny tanany.